Eryaato riri aha maizi. Harimu abashaija babiri. Omwe ayemereire, ondijo ashutami akwitse enkatsi. Ah'iguru y'amaizi niharabaho orutindo ruhango munonga, eseeri y'amaizi hariyo ebishaka.

Enyanja mpango munonga eri ahagati y'akashozi haza aha rubaju rw'enyanja hariho emisiri. Eseeri hariyo orushozi orundi ruriho ebinyaatsi nana emiti. Ahaiguru hariyo ebicu birikwera.

Omushaho ajwaire emyenda y'abashaho y'erangi ya bururu ajwaire na giravuzi nazo neza bururu akwitse akantu karikwera omu ngaro haine ebi ariyo napima. Aha rubaju rwe hariho amabokisi garikwera garikuba garimu obuntu obu barikukozesa okupima.

Ebi n'ebyokurya bipakaingire gye omu bibokisi buri ky'okurya kipakaingire kyonka hariho esheenda hariho za guurini pepa hariho emiyembe hariho nana eminekye byona nibireebeka gye aha rubaju hariho nana emonde hariho na katunguru eicumu

Abaana b'abaishiki beegwiire amaizi omu bidomoora nibaruga kutaha amaizi. Omwe ow'ahagati nimuto ayegwiire akadomora kakye. Omu maisho gaabo hariho abaana babiri, omwe w'omwojo ondiijo w'omwishiki bariyo nibatambura omu muhanda. Aha rubaju rw'omuhanda hariho emisiri hariho nana ebinyaatsi.

Ekibira ky'emiti mingi eya karutusi ahagati y'ekibiri harimu omuhanda gw'eitaka gurikurabamu aha rubaju rw'omuhanda hariho obuju bibiri bukye kandi eki ekibiri kiri aha kashozi eseeri hariyo orushozi orundi ahaiguru hariyo ebicu birikwera hamwe n'ebirikwiragura

Abaana baingi berundiine hamwe bariyo nibanaaba engaro. Amaizi agu barikunaaba engaro nigaruga omurupiira ririkwera. Oriyo nabashukira amaizi ajwire empare erikwiragura n'empare ya bururu. Boona batiireho engaro mukono gumwe nibanaaba.

Obuju bushatu bw'obufuuha bwombekyeise ebiwempe, burikureebeka gye nibuhango, enyima y'obuju obwo hariyo emiti hariyo nana emitumba eseeri hariyo amaju gombekyeise amatafaari

Abaana baboojo berundaine hamwe nibaruga kuteera omupiira bajwaire unifoomu ey'okuzaniramu omupiira abamwe bajwaire esaati abandi bajuura amasaati enyuma yaabo hariyo abandi abemereire .

Omukazi ajwaire yunifomu y'abashaho, ajwaire n'agiravuzi z'erangi ya bururu. Ajwaire ejaketi eri kweera, aine akakokoro aha maisho kandi ayekomire ekitambaara.

Ekisiika kitaire erangi kandi egi erangi neshusha ebendeera ya Uganda hariho rangi erikutukura hariho erikwiragura hamwe na n'endiijo eya kinekye ahagati yaayo hariho ekishushani ky'entuuha.

Obuyonyi bubiri bw'amaguru maraingwa, bwemereire aha rubaju rw'amaizi, akanyonyi akamwe n'akeerangi erikwiragura akandi n'ak'erangi erikwera omu maizi harimu amaato

Enturegye nyingi zibara ririkwera hamwe nana erikwiragura ziri omwishwa ziriyo nizitambura haza nizitamburira omu rayini emwe. Eseeri hariyo enyamaishwa ezindi, hariyo nana obushozi

Embaata y'omu maizi, ni mpango erikwera eine ibara riri kwiragura rihango. Eine omunwa muringwa, erotami omu maizi. Aha rubaju rwayo hariho ekinyaatsi.

Obwire bwashusha nk'obwayira . Hariho nihakwaata omwirima haza hariho enyanja erimu amaizi. Ah'iguru hariyo ebicu. Ebimwe nibyeera, ebindi nibiragura. Eseeri y'amaizi hariyo ekishaka.

Abaana b'eishomero bajwaire yunifoomu y'erangi ya pinki. Omwojo ajwaire empare ya bururu bariyo nibanywa amaizi aha naikondo nibaganywesa engaro. Kandi enyima yaabo hariyo ebinyaatsi hamwe nana emiti.

Amarobo ataano gari aha ryato gahanikire. Eryato eri riine ebibaaho birikwiragura Kandi omu rubaju harimu obubaaho obundi burikwera. Eryato riri ahaiguru y'amaizi .

Akamuri karungi kakye kiine obuti bukye akamuri aka kiine orurabyo rw'erangi ya papo kandi nikaraingwa.

Ekisaaniko kitsibiremu eby'okurya kandi kitsibiregye enyuma hariyo omwana w'omwishiki ayemereire enyuma y'omwana w'omwishiki hariyo omwenda gw'erangi ya buru.

Omuhanda gw'itaka. Aharubaju rw'omuhanda hariho enju y'erangi erikwera, hariho nana akandi akaju akakye. Omu muhanda harimu emotoka y'erangi ya bururu, harimu n'abantu bari kutambura. Omushaija omwe ayemereire ajwire butusi ziri kwera n'esati erikutukura, n'empare ya kitaka. Aharubaju rw'omuhanda hariho omufuregye gw'amaizi harimu nana abantu bemereire. Hariho nana obunyaatsi, eseeri hariyo ekibira.

Akaju kakye kombekyeise amatafaari kashakaize ebinyaatsi kari ahagati y'ekishaka. Aha rubaju hariho emiti mingi, hariho nana emiti y'emiyembe kandi ahaiguru hariyo ebicu by'erangi ya bururu.

Oburo bugoyire buri omu kiibo, ekiibo eki kineho erangi ya kinekye hamwe neya papo aha rubaju rw'ekiibo hariho esuuwani erimu eshabwe, eshabwe egi erimu entuura.

Ekiyungu kyeitaka kirimu amahega g'amabare. Aha mahega hariho esefuriya erimu ebyokurya bariyo nibateeka. Aha sefuriya egi hafundikireho esefuriya endiijo nkyeho. Kandi omu mahega harimu omuriro, hariho enku, hariho n'omwika. Omu kiyungu kyenyine harimu amabaare agandi hamwe n'enku. Omu maisho g'ekiyungu hariyo n'ebinyaatsi.

Omuzigiti muhango kandi murungi guri aha kashozi gushakaize amabati g'erangi ya kinyaatsi omu maisho g'omuzigiti hariho obunyaatsi burungi hariho nana emiti

Omukazi ohekire omwana ashutami ahari piki, ahari piki omushaija ajwire ebirikwiragura niwe ariyo naamuvuga omukazi akwitse ekiveera ky'erangi ya kinyaatsi hamwe nana akandi k'erangi erikwiragura aha rubaju rw'omuhanda hariho omushaija ashutami aha rubaju rw'amabafu hariho ebedi z'emiti ezimwe zishwekirwe entundubare ya bururu kandi eseeri hariyo amaju

Enjoki etekami aha kimuri kimwe ,n'enyunyutamu obunuzi, aha rubaju hariho obumuri obundi ,obumuri bwoona obu niburaingwa ,Kandi n'obwerangi ya papo ,obumwe bukiri buto tibwakakuzire gye

Omuntu akwaitse ekyenyanja omu ngaro, ekyenyanja eki ni kikye kandi kyashami. Kiineho erangi erikwiragura, erikwera hamwe nana eya kinekye. Engaro z'omuntu akikwaitse nizitukura ni nk'ez'omujungu.

Enjoki eriyo neruga aha kimuri ahu erikunyuyuta obunuzi enjoki egi eineho obuntu bw'erangi eya kinekye ekirikworeka ngu yaaba n'eruga aha kimuri nakyo kiine erangi ya kinekye nitureeba ebicweka by'omutwe gwaayo.

Abantu ba barema berundaine hamwe bashutami aha bugaari bwaabo hariho omushaija omwe ajwaire esaati erikutukura n'empare ya bururu ariyo natsindiika omushaija owa kuraho omuzeeyi ashutami omu kagaari ke hariho na n'abantu abandi abemereire hariho na n'egaari hariho n'emotooka, ahu berundaine hariho omuti muhango aha rubaju hariho ebinyaatsi hamwe n'amaju agandi.

Omushaija muraingwa akwaitse eirobo naaritambika omu maizi. Ayemereire aha rubaju rw'amaizi. Aha rubaju rwe hariho amabaare. Ajwaire enkofiira erikwiragura nana eshweta erikwiragura. Aha rubaju rw'amaizi orundi hariyo ebiti hamwe nana obunyaatsi. Eseeri hariyo orushozi ruraingwa. Ahaiguru hariyo ebicu ebirikwera hamwe nana eby'erangi ya bururu.

Omwana w'omwojo ajwaire tishati ya kitaka eineho ekigambo omu maisho ayegwire akadeeya karikwera omu maraka ainemu hedisetisi ariyo natambura omu muhanda aha rubaju rw'omuhanda hariho ekishaka hariho n'ekibira kirimu emiti.

Abantu bariyo nibabaziira ekiharani. Omukazi omwe ayekomire akatengye, ajwire tishati erikwera eine ekikuubo kirikwiragura aha mikono n'ekitogi kirikwiragura. Ashutami ariyo naabaziira aha kiharani. Ekiharaani neky'erangi erikwera kandi kiri aha meeza. Aha rubaju rwe hariho omukazi ondiijo nawe ayemereire.

Ebinyonyi biri aha maizi. Kimwe kiine omunwa muringwa kiine erangi erikwiragura hamwe nana erikwera. Kirotami omu maizi, kyemereize amapapa.

Ekanisa ningwa eri ah'akashozi , ekanisa egi ney'erangi erikutukura nana amabati gaayo nigatukura. Omu rubaju rw'ekanisa hariho emiti emiraingwa hamwe nana obuti obugufu.

Omushaija ariyo navuga epiki Kandi ayakize amataara. Omu maisho ge hariho entwiga y'amaraka maringwa eine nana amabara. Omu rubaju rw'omuhanda harimu ebinyaatsi.

Abaana baboojo bari aha nyanja, omwana omuto ow'omumaisho ajwaire enkofiira ya bururu nana esaati ya bururu harimu nana ebirikwiragura akwaitse ekyenyanja omu mukono gumwe, ahanikire ekikumu omu mukono ogundi, enyuma ye hariyo omwana ondiijo ajwaire esaati erikutukura nana empare ya bururu enyuma yaabo hariyo ondiijo ajwaire ebirikwiragura eseeri y'amaizi hariyo emiti.

Oruguuto rurungi rwa koransi aha ruguuto oru hariho motoka emwe eriyo neetambura. Aha rubaju rw'oruguuto hariho nk'obunyaatsi. Eseeri hariyo akashozi kairiire ekibira kariho emiti endiijo hariho amaju maingi.

Omushaija ajwaire esaati erikwera n'empare erikwiragura ashutami aha katebe ariyo nakozesa ekiharani. Ekiharani kiri aha meeza. Hariho ehuuzi mpango, emizingo eshatu kandi ekiharani kye n'ekyerangi erikwera.

Omumtu ayemereire aha katebe ayekomire eijuugo omu maguru gombi ariyo naziina kandi ajwaire emyenda ekozirwe omu binyaatsi aha rubaju rw'akatebe hariho obuti hariho na n’eibaare.

Omushaija ajwire akakokoro karikwera, ajwire emyenda erikwiragura, ajwire garubindi, ashutami ayegami aha kisiika hariho nana abantu abandi abashutami aha buteebe

Eryaato rimwe riri aha maizi ,eryaato eri riine erangi erikutukura, eya bururu hamwe nana erikweera, hariho ebendera ,y'eihanga rya Uganda Kandi omu ryaato hashutamimu omuntu

Enturegye ziri omu ishwa, enturegyezi ziine amabara, agarikwera hamwe nana agarikwiragura hariho enturegye ishatu kandi omu ishwa harimu obunyaatsi obumwe buriyo nibwoma obundi nibubisi hariho nana emiti

Oruguuto rwakoransi aha ruguuto oru hariho emotoka, zimwe zemereire endiijo eriyo neetambura, hariho na piki eriho neetambura hariho omutsigazi ayemereire aha rubaju rwa akagaari kandi aha rubaju rwe hariho ekyapa kihanikireho ebigambo birikwera kandi ekyapa nikitukura, aha rubaju rw'omuhanda embaju zombi hariyo emiti, hariyo nana amaju.

Engiri ibiri ziri omu kishaka emwe nimpango endiijo ninkyeho ahari ntaahi yaayo ziriyo nizirya obunyaatsi enyuma yaazo hariyo omuti muhango hariho na n'eitaagi ry'omuti riteemire ryomire ahansi.